Cal winyo mo ma opye i kom lee mo ma abedo i pi ku lee man oyaro ngee malac tye uno onyango, lee man bedo i pi madongo dongo keken.

Dako ma otingo bap kun bap meno ni tye i ye kikobi,, cwan kun doki dako man otweyo wiye tye kawot ka ma tye ka wot i iye tye bok makidodo adoda i wi lalot kun bok ma kitye ka cato gitye ki jami i igi ma gitye kacato ne acata

Daktari laco ki ma dakone gitye ka neno kemikol ma tye i gilaci ma kilwongo ni test tube gitye ka neno ngo ma tye iye kikome ngo ma tye ka time kikome tye ikangetgi kenyo tye gin mo ma kilwongo ni koniko plask tye ki gin mo ma kalane tye ma rema gitye ka nenone.

Mutoka ma tye ka ngwec i dye gudi gudi ma tye ma kionyo iye gweng maleng ni pilipili yo gudi ma ryeny aryenya.

Bongo aruka pa co bongo koti ki bongo ma kilwongo ni kanzu ma meno tye meg pa co ki dong kamaci eni bongo pa mon bongo ma mon ruko i nino madongo dongo nyo ka gitye ka cito i gin mo ma pire tek.

Latin matidi tye obedo cok ki dogola kun bongo aruka tye ki moyo i waya kun dogola man tye ki loro an yen tye acel mucung idiakal.

Laco momako pala ani laco ma oruko bongo makwar tye ka yero watermelon, watermelon ni kingido matinotino macata ki dano an dano bino kiwilo and gicamo watermelon enoni kun doki apple gitye bene ki labologi weng ki mucungwagi weng tye.

Cal laco ma tye ka pito kodi i ngom kun laco man tye ma omako kataca i cing kun oruko kufira i wiye dok bene oruko gambot i tyene tye ka pito kodi i bur.

Laco ma otingo labolo madwong adada i kom lela kun laco man loro labolo man kun a ki lum kun yito kwede bino i cere laco man tye a ki town ento ineno ne calo kabedo mudongo adada ka kun pol mac tye ocung cok ki ot mo.

Yen makipito apita wic wode kun yen man yen karatuc ka pito apita i wi godi yen man konyo juko kero kapi mamol ma a ki wi got bino ki ngom

Cal ot lega ma gitye ka gedone kun lugedo man gitye ka rwato kome ki kweyo ot lega man nen dit adada jo mukene gitye ka gedone tye ka gedo but ot ki piny.

Cal nyang ma ongamo doge ma obedo i wi tura tye ongamo doge i pii kun ongamo doge i liweng oyabo doge ni weng.

Dako muni mon muni ka tye ka timo tranining idi bar kun dako acel nen cal tye ka miyo oda ki jo mukeneni kun cimo yung tenge.

Cal dako ma tye i opic obedo maber tye ka tic ki kompiutane kompiuta man tye kiketo i wi meja kompiuta man tye ma tar wi meja bene tye matar

Yo makato ki malo an yo magi mutoka madwong tye angwec i yo magi and yo magi kilwongi ni fly over.

Mon cuk gitye kabito muranga madyak kun giketo nyige i odero dok mutoka fusu tye ki i ngegi muranga man me acam

Bongi kitenge ki kikoyo me tekwaro ki kor bongo mogo makikwoyo akwoya ma jo madongo ruko tye kiketo gi aketa ikor ot kun nen calo kitye kacatogi acata bot jo mamito jami magi.